Tini misilete aana la'neemmoti meyaa beetooti. tini meyaa beetto odoo shsiqqishshanni noote, haanja jakeetta udidhinote, waajjo tisherte uddidhinote, umose eela qoltte loosidhinote woyi amxitinote biifadote.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede afantino gashshaano annuwaati afantino gashshaano annuwa yineemmori giddo gashshi yannara jawa coye assino daafira afansha adhanni no yaate hakkuyi daafira jawa geeshsha hagidhoomma.

Kuni misilete aana la'nanni hee'noommonte gede egenshiishshaho. Kini egenshiishshi babbaxxewore egenshishii'neemmowa ikkanna egenshiishsha assinanni hee'noonni bayichi biifadi ikkewokki daafo lowo geeshsha dadilloomma. Qolle ka'ne biifinsiha ikkiro biifawo yee hedeemma. Dagidhoomma.

Kuni mislilete aana la'nanni hee'noommonte gede amanote. amanote yineemmo woyte addi addi darginni gamba yiinno addi addi qoxeessiniino gamba yiino manni ama'nonsa gamba yee horonsirano bayiichooti yaate. Lowo geeshsha biifanno dargaati.

Tini misilete aana la'nayi hee'noommonte gede murote yaate murono giwirinnu loosi giddo afantanno ikkitanna loonsiinni garinna amandoonni gari jawa geeshsha biifaaho illete la'ateno horinsirateno abba laisiisateno jawa geehsha baxissawota ikkitewo daafo lowonta baxissewoe hagiidhoomma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede egenshiishshaho egenshiishshuno babbaxxeyo daddalu bayiichonna timirtete minna hattono addi addi bayiicho egensiinseemmowaati yaate misilete aana la'nayi hee'nommonte gede kuni kayiinni lowonta bifeeyookki bayiicho ikkewo daafira dadilloomma.

Tini misilete aana la'nanni hee'noommoti murote muro lamu gatite iseno mite molite ba"ani noote mite biife noote yaate

Eee, kuni misilete aana la'nanni hee'noommonte gede biifisate, biiffisate yineemmo woyte babbaxewo ishinna hoole ka'ne qalame buure ka'ne biifisate kunino afamanohu sidaamu giddoti kunino biifinokki gede lae dadiloomma".

Tinu misilete aana la'nanni hee'noommoti baattote ofollate dhaggeti hattono ilete la"ate biifinoha ikkino daafira lowo geeshsha hagiidhoomma".

Kuni bununna sagalete mineeti. Bununna sagalete mine loonsoonni gari biiffannoho. Hattono ikkeenna marre danchare afi'neemmo yee hedeemma. ikkollana qooxeessu biifannokkiha ikkeenna dadiloomma.

Kuni misilete aana la'nayi he'noommonte gede afantino gashshaano annuwaati. Kuni afantino gashshsaano annuwwati yineemmori dancha looso loosse sa'inoreeti yaate. Insano danchu garinni hagiirrensa leellishshanni no garaati la'neemmohu. Albinsara noohu hagiirreho jawa geya baxissannoreeti.

Kuni misilete aana la'neemmote gede bununna sagalete mineeti, kuni bununna sagalete mini worrooy garayinna horonsi'nay gari biife ikke hee'reenna kayiinni la'umma garinni rukkashsho ikkino daafo horonsi'rate dimachaeho hakkuy daafira dihagiidhoomma.

Kuni misilete aana la'neeemmonte gede babbaxewa sargete woyi wolurir biiffisate horonsi'neemmote ufuffate yinannite

Ee kuni misilete aana la'nanni hee'noommoti ama'note koye manchu kayinni ikke amanano woyi faarsirano gara lae kaeentini lowo geeshsha hagiidhoomma ikkonna kayinni mannu ikke noo gari lowo geeshsha baxisawo

Kuni misilete aana la'neemmonte gede maxaafaho babbaxinore ronseemmoho hattono sidaamunire babbaxinore ronseemmoho

Kuni misilete aana la'nanni hee'noommonte gede dubbu saadaati. Tini mininna dubbu saada yineemmori giddo tini saa mini saati yaate. Tini saano ado afi'neemmote, buuro afi'neemmote duuchare uytaanke daafira lowo geeshsha hagiidhoomma qoleno kaayinni te saa ittaari noosekki daafiranna hoowete usurroonnise daafira dadiloomma.

Tini misilete aana la'nayi hee'noommoti sagalete. Tini sagale biifadotenna lowo geeshsha xumate. Gereerete aana woorroyi adonna birciqote aana woorroyiti lowo geeshsha baxissaate. Ikkollana kayinni mule buuro wooroyi daafira amandoyihu garunna amadooshshu lowonta dihagiidhooma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'nommonte gede, mininna dubbu saada tini mininna dubbu saadaati yineemmori giddo dubbu saadaati doobbiichoho, kuni dobbiichu illete baxusahanna dancha ikke heerennanni noo bayicho lae kayinni dubbu nookkihanna caalu nookki bayicho ikkehura dadilloomma.

Kuni misilete aanna la'nayi he'noomonte gede egenshiishahaho Kuni egenshiishsh bayichi jawa geesha biifanoho hattonno aleeni noo ijaarira qalamme ganniha ikkiro roorennita baxisaanoho yaate Kuni la'nayi heenoomohu biifaddoho yaate

ee, tini misilete aana la'neemonte gede babbaxitino danni uduunichooti yaate. ee, hakkuri giddo tini la'nayi hee'nomoti qottote yaate. qottono gate shuqu'nate gate qottisirate babbaxxinore assirate horonsi'neemorichooti yaate.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede adawa agaraanooti. Kuni adawa agaraano mitteenni gamba yite ka'eentinni hasaabbanni nootanna hedonsa mimmituyi ledo xaadisidhanni noo garaati la'nayi hee'noommohu. Uddidheyo gara kayinni ofolteyo gara kayinni laeemma woyite jawa geeshsha hagiidhoomma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede faashinete kuni faashinete horonsi'neemmohu caammu lowo geeshsha biifawo caammati hattono sabbahono babbaxxewo dargirano horonsira dandiineemmoha ikkeewo daafira lae kaeentinni lowo geeshsha hagiidhoomma.

Tini misilete aana la'neemmoti dagatenna maatete. tini daganna maate babbaxitewo darginni gamba yite ka'eentiinni mittee hasaawo assitara gamba yiteworeeti. Kuri maate giddono, uddiransa garanna offollansa gara lae lowonta hagiidhoomma.

Tini misilete aana la'nanni hee'noommoti sagalete tini sagale lowo geeshsha baxissannotenna biifado sagale ikkitino daafo itateno agateno jawa geeshsha biifado ikkiteewo daafo qixxeessinonni garinna amandoonni gari horoonsi'noonni gari lowo geeshsha biifino daafo hagiidhoomma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede babbaxxitino dani uduunnichooti. Babbaxxitino dani uduunnicho yineemmo woyite kuni la'nayi hee'noommohu billawaho yaate. Kuni billawu babbaxxitiwo horo aannonke. Hattono horo aannonkeha ikkanni heere mannu aana gawajjo abbanno yee wasjjoomma.

Kuni misilete aana la'nanni hee'noommote gede adawa agarsiissanni nooreeti yaate hattono orittodokisete ayyaana ayyrsanni noo manni giddo babbaxxewo qarri addi addi qarri kalaqamannokki gede adawa agarsiisse nooreeti yaate.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede egenshiishshaho. Egenshiishsha yineemmo woyite addi addiricho egenshiinshanniwaati yaate. Hattono Kuni lamunku mehaatinna abbahu egenshiishsha loossanniiti noohu. Kuni kayinni labbaahu uddireyo garinna ikkeyo gari ane dihagiirsiiseyoe dinaadoomma.

kunni misiileete anna lan'emmo geede loosoho loosuno babbaxeworicho looso loosa dandiinanni awukaado muuze hattono babbaxeworicho loosayi heenonni yaate hatono bifadote iilete la"te lowo geeshsha biffinoote.

Kuni misilete aana la'nanni hee'noommote gede muuziiqaho, kuni muuziiqaho yineemmori giddo gitaarete tini gitaare baxissaatenna angateno amadate biiffata ikkitewo daafira babbaxeewo horonsira dandiineemmo, lowo geeshsha baxissawo.

Tini misilete aana la'nanni hee'noommonte gede addi addi sagaleti tini sagale ilete la"ateno jawa geeshsha hagiirsisate ittateno biifinote hattono assine worrooni gara lae lowontanni hagiidhoomma

Kuni misilete aanna la'neemonte gede minenna gallanni mineeti kunni minunna gallanni minni loowo geesha biifadoho. ikkollanna kayinni, qalame ganne ka'neentinni roore asinniha ikiro jawa geesha biifano yee hedeemma kunni kayinni qooxeesisiranna albaanni ishinu noo daafo dadiloomma.

Kuni misilete aana la'nanni hee'noommonte gede kalaqamanna qooxeessaho. Kuni kalaqamunna qooxeessu jawa geya biifaahonna illete la'ateno baxisaaha ikkanna kayinnina roorsine ishinnaoo hoolle ka'ne biifinsummoro biifaaho yaate.

Tini faashinete, misilete lannay hee'noommote gede tini faashinte uduunni lowo geeshsha baxisannoha ikkeenna worroonni garanna assinoonni gara la'neemmo woyte jawa geeshsha illeteno baxisannoho hagiirsiisawoha ikkeewo daafira jawa geeshsha hagiidhoommo.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede kalaqonna qooxeessaho kalaqonna qooxeessaho yineemmo woyite kalaqamuyi kalaqamewo qooxeessa ikkanna qooxeessuno lowo geesha biifadoho hattono haanja murono noo daafira addinta la'e ka'e jawa geesha hagiidhoomma

Kuni misilete aana la'nanni hee'noommohu giwirinnaho yaate. Kuni giwirinnu loosi hananfoyi garinna loonsayi hee'noyi gari jawa geeshsha baxisaaho. Konneno lae loonsoonni laalchono lae kaeentinni lowo geeshsha hagiidhoomma. Biifadoho.

Kuni misilete aana la'nay he'noomonite gede owaanitete owaanite uyitanno manaat yaate la'nayi he'noomohu babbaxewo dhibbi akkawaawete qooxesahho kalaqamakki gede balaxxe owaanite uyitayi noo garaati la"oomahu lowo geesha baxisewoe hagiidhooma.

Ee kuni misilete aana la'neemmonte gede mini makeenchooti yaate. tiinino mini makeencho biifadotenna waajjote. ayiiwano harate baxissannote yaate illete horo biiffeyootenna horo baxissannote yaate.

Kuni misilete aana la'nayi he'noomote gede murote tini muro muuzete muroot yaate muuze ubbaaki gede huxxuni iima qolle amanidooni garaa tuuniqooni gara lae ka"eenit hagiidhooma ikkolana kaayinni lowo geesha assine biifinisro danichaho naadooma

tini misile aana la'nanni hee'noommonte gede sagalete tini sagale intanni sagale ikkitanna illeteno baxissinote qoleno angatenni horonsi'neemmokki daafira babbaxewo uduunnnichi aana worre horonsi'neemmoha ikkino daafo lowonta danchaho baxissaate.

Ee tini misilete aana la'neemmonte gede ee superi maarkeettete mirteeti yaate superi maarkeettete mirteeti yineemmo woyite intanni sagale afi'nammora dandiineemmo bayichooti yaate misilete aana la'nayi hee'noommonte gede biifadotenna illete la'ate baxissawo hayixunni woyi sindetenni ee loonsoonnirichooti yaate

Kuni misilete aana la'nanni heennoommonte gede adawu agaraanooti yaate adawu agaraano yineemmo woyite qooxeessaho noo manna babbaxitino manna kaallo assitanni noo garaati laoommahu konneno gara lae kaeentinni lowo geeshshaati haiidhoommahu.

Tini misilete aana la'nayi hee'noommontenni gede mininna biirote uduunnichooti kuni mini giddonna biirote horonsi'neemmo uduunnichi xaawuluyi loonsayiiha ikkanna lowo geeshsha biifaahonna illeteno la"ate lowo geeshsha baxisaaho.

kuni misilete aana la'nanni hee'noomonte gede godo'lete godo'lete yineemmori giddo lekkate kowaase godo'litaa ooso urrite nootaati la'nanni heennoommohu hattono insa biiffaare ikkitanna uurrinshansanno xumatenna biiffaata ikkite heedheenna ee biddi yite uurritinokki daafiranna xerri xerri yitino daafo yaadoomma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommohu baattote ofollanna xaggeeti. tini baattote xagge ilaalaametenna xeichaame ikkite heedheenna foonchu dirranni noo gara lae kaeentinni lowo geeshsha hagiidhoomma biifadote.

Tini misilete aana la'nayi hee'noommonte gede daganna maatete. Daganna maate mitteenni gamba yite loosidhayi no loosooti ikkollana kayinni maala gorrine ka'neentinni hogu aana danchawa worroye daafira hagiidhoomma. Qoleni kayinni birrano mule worroyi daafira intayi sagalenna horoonsi'nayericho worroyi daafo jawa gee dadilloomma hanqoomma.

Tini misilete aana la'nayi hee'noommonte gede supperimaarkeettete mirteeti. Tini supperimaarkeettete mirte babbaxxiworicho marre afi'neemmo bayicho ikkiwo daafira lowo geeshsha hagiirsiisanno. Hattono addi addi wiichinni gamba assineenna mulenni marre afi'neemmo daafo jawa geeshsha danchaho.

Kuni misilete aana la'nayi hee'nommonte gede caammaho caammuno yaa babbaxxeyoowa wodha dandiineemmo caammaati biifadhonna ayeeno wodhara injiino caammaati yaate biifadohonna horo biifino caammaati.

Misile la'neemmonte gede tini baattote ofollaati isente gede kalaqqunna qooxeessaati yaate woy dubboho yaate. Dubbu giddo afi'neemmohu haqqe dubbu saada afi'neemmo yaate

Tinni misilete aanna la'neemoti gede giwirinnaho giwirinu loosooti illete la'ate lowogeesha baxissanotenna hagiirsissanote yaate haanja murooti tinni muro lowogeesha loonsoono gari lowo geeshsha baxissano.

Tini misilete aana la'nayi he'noomonte gede gitaarete, gitaareno babbaxewo bayicho horons'nnemote yaate, yaano ama'note bayicho hatonno babbaxewo bayicho hagiiru noowa horonisira danidiinemmorichooti.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede hodhishshaho. Kuni hodhishshu uduunneeti yineemmori giddo kaameelaho. Kaameelu mannano ikko babbaxxiwo uduunnichono hogowe kaeentinni babbaxxiwo bat haare harannonke daafira lae kaeentinni harayi noo gara sunuutuyi harayi no daafo lae hagiidhoomma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede boohaarshahonna mereershaho yaate hattono biifado dargaatinna ofollateno hattono lowo geeshsha baxisaahonna biifado dargaati yaate jawanta biifadoho.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede poletikaho. Kuni politikaho gamba yitino manni poletiku daafira hasaabbanninna mitteenni hedonsa xaadisidhanni noo gara lae kaeentinni lowo geeshsha hagiidhoomma. Qoleno kayinni mannu wo'menna gudisire dayinokki daafo yaadoomma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede muuziiqu uduunnichooti. Kuni muuziiqu uduunnichi addi addihonna lowo geeshsha buifannoho yaate. Hattono kuni muuziiqu uduunnicho worroyi bayichi ee ruukkashsho ikkiwo daafira lowo geeshsha dadilloomma.

Ee kuni misilete aana la'neemmote gede sase wedellati addi addire odoo shiqishshanni nooreeti, babbaxino odoo shiqishshanni nooreeti yaano danchano bushano ikkiro gamba assite odoo shiqishshanni nooreeti.

kuni misilete aana la'nanni hee'noommonte gede rosoho kuni rosu mini lowo geeshsha baxisaaho kuni rosu mini ishinuno nookki daafo qalame ganne ka'ne biifinsoonni daafira rosaano rossanni noo garino hagiidhitanni rossanno daafo anino lowo geeshsha hagiidhoomma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede murote laalchooti yaate kuni murote laalchino biifadohonna illete la''ate halchishanno biifisannorichoobootohoi yaate isino duumo tumaati yaate hattono babbaxxeworira babbaxxewo bayicho horonsira dandiineemmo.

kuni misilete aana la'nummonte gede hodhishshaho hodhishshaho yineemmo wote addi addi horo aannonke uduunnichooti hattono uduunnichoho yineemmo woteno kaameelaho yaate kuni kaameeluno jawa horooti aannonkehu hakkunni daafira jawa geeshsha kaameelu aannonke horono jawa geye hagiidhinoommo.

Tini misilete aana la'nayi hee'noommonte gede muronna laalote. Tini muronna laalo lowo geeshsha baxissaatenna itateno ikko illete la"ateno jawa geeshsha baxissaatenna hagiirssiissaata ikkitino daafira jawa geeshsha hagiidhoomma.

Tini misilete aana la'nayi he'noomonite gede sagalete tini sagaleno illete baxisewote qoleno addi addi sagaleet kuri sagaleno buuro"oo worre loonisoytenna quupheno worroyi daafira worroy gainna shiqinishoy gara lae kaeenittini lowonitta hagiidhooma Baxisewoe

Tini misilete aana la'nayi he'noomoti muuziqaho kuni muuziqu uduunnichi babbaxewowa horonisira danidiinemorixhoot yaate hattono babbaxewo muuziiqqubba maciisha danidiinemoreet yaate ikkollanna kaayinni worroy garinna amanidoy gar dibiifadoho ishine ea noosikki daafonna xumme noosi daafo dannichaho yaate

kuni misilete aana la'nanni hee'noommonte gede kalaqamu qooxeessaati kalaqamu qooxeessaati yineemmo woyite koye daadanni noo foonchi wayira ee mare kaeentinni foto ka''annni noo beettooti la''anni noommahu hattono kowiichinni uwe kaentinni mitte ikka yee kae dadilloomma.

Tini misilete aana la'neemmote gede babbaxxewo ayyinete sagaleeti yaate te sagale baxissatenna lowo geeshsha illete la'ate biifadote intanni sagaleeti biifadote.

ee tini misilete aana la'neemmonte gede giwirinna horonsi'neemmo garaati yaate moolle kalaqantanno woyte hiittoo garinni horonsira hasiissannonkero waa hiittoo garinni horonsira loosi'noommo murora waa hiitto asine iillishsha hasiissannonkero leellishshanoonke garaati yaate

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede daddaloho. Kuni daddali dikkote aana abbine harrayi hee'noyi daafira safarrayire, buudhinayire, hayishshsi'nayere hattono duuchare abbine hirrayi hee'noye daafo arrishsho ikkeyo daafo gawajjo iillishanno yee jawa geeshsha dadilloomma.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede supperimaarkeettete mirteeti. Hattono yineemmo woyite babbaxxiworicho afira dandiineemmo bayicho ikkiwo daafo lae kaeentinni jawa geeshsha hagiidhoomma. Hakkoyeno hasi'noommoricho muleyi afi'neemmo daafira lowonta hagiirsiisawoe.

Kuni misilete aana la'nayi hee'noommonte gede minenna gallanni mineeti. Kuni minunna gallanni mini lowo geeshsha biifiwohanna xuma ikkiwoha leellishanno. Qoleno kayinni ko mini qooxeessasi biifiwokki daafira qalame ganne ka'neentinni qooxeessaho haanja muro kayinsoommero lowo geeshsha biifawo yee hedeemma. Dihagiidhoomma.

kuni misilete aana la'nanni hee'noommonte gede kalaqamu qooxeessaati yineemmoreeti kalaqamu qooxeessi giddo laalotenni afi'neemmohu bunaho yaate kuni bunu jawa geya biifinohonna illetenni la'ateno baxiseeho.

kuni misilete aana la'nanni hee'noommonte gede minenna gallanni mineeti kuni minnanni hee'noonnihu minu sidaamu qoqqowi giddo afamannoho budu mineeti yaate ee hattono ikke heereenna loonsanni hee'noonni loosinna assinoonni garanni amadooshshe lae kaeentinni lowo geeshsha dadilloomma.

tini misilete aana la'nanni hee'noommonte gede mininna dubbu saadaati mininna dubbu saadaati yineemmori giddo kuni la'nanni hee'noommohu mini saadaati yaate qoleno harrichoho kuni harrichu duuchurira horonsi'neemmoha ikkanna kayiinnilla itaare sagale garunni afirinokki daafira yaadoomma.

Ee misilete aana la'neemmonte gede loosoho loosuno babbaxxeworicho loonsayi hee'noyi garaati ee muuze daddaltayi no awukaado daddaltayi no hiratenna hidhate yaate lowo geesha muuzeno awukaadono ee garunni biifadote yaate

Kuni sidaamu qoqqowi giddo afamanno budu mineeti yaate. Budu mineeti yineemmo woyte babbaxino uduunnicho dange afi'neemmowaati babbaxino richo intannire ikko angannire ikko la'nanniricho babbaxinore dange la'anna ita dandineemmowaati yaate.

Ee kuni misilete aana la'neemmonte gede ammanote bayiichooti sasu biifaddu seenneeti la'nayi hee'noommori magano huuciranni no ee sasenti wo'ma uddano uddireyo garanna lame waajjuulle uddireyo mitte duume uddanonna aana shamize lexxiteeti noohu biifadoho.